Dumma dumma kushe hiilan wogaaba oottiyaageeta bonchchanaw, eta tammarissawunne zoranaw koshshees. eti dumma dumma buqura mel''iyoonne bantta kushee hiilan giigissiyo gishshaw eta oosoy bonchchetana koshshees.

Hagee ayiba lo"iyaa qumme kaatte? Ha lo"o giigidda uttidda kaattay dumma dumma baala bonchchiyodenne soonikka asay giigisidi maanawu giigisses kaattaykka asa naatussi koshshiya kanne koshshappe issuwaa.

Dere asaynne so asay issippe shiiqqidi issi heeran de'iyaa asappe issuwa. ha asay issippe oottiyooganinne kushetiyoogan issi heeran saroytettan de'an koshshees.

Saynissiyan giiggida xaliyaa gidenna dumma dumma heeraaninne dumma dumma wogan asay harggiyappe paxxanawu dumma dumma wogaa xaliya go'ettees, wogaa xalee dumma dumma heeran dumma dumma sahuwassi maaddees.

Zal'iyaa zal'iyaa asay e giiraa kawuwasi qanxxanawu koshshees. kawoy feqqadiya immenan zal'iyo zal'ee ubbaykka kontirobanddiya gidiyo gishshawu kawuwasi giira qanxxanawu koshshees.

Beni wode asay ee issi sohuwappe hara sohuwa baanawu daro wodiyanne daro saatiya koshshees. Ha"i issi sohuwappe hara sohuwa eesuwan baanawu dumma dumma wodee ehiido zammaana tiranspporttiya buqurati de'oosona.

wolaytta daro deretetta taarikiya dossiya dereteta mereta eqotatuppe issuwa ajoora soosuwa.

Kushe hiilay keehin yaynnetiyaa oossuwappe issuwaa, asa nay bantta ba de'uwaa ayssanawunne ba keettaa ayssanaw dumma dumma kushe hiilaan dumma dumma miishshaa oottees. Leemissuwassi urqqa mel"iyaageeti bantta kushshe hiila dumma dumma buqurata giigissosoona.

Asassi kane koshsha giyoobappe issoy de'iyo keettaa. Keettay baynnan asay daanawu denddayenna. do'assikka keettay, asassikka, miizzassikka keettay de'ees. Keettay asay dumma dummabappe attiyoonne qosettiyo soho.

wolayttan dumma dumma oosuwa qommoti de'oososna. hegeetuppe issoy timirttiya, taani ha'i ooso gaada oyqidoy timmirttiya. timirttiya tamaaraydda days. timirteeka ooso qommotuppe issuwa.

Elekiteroonikiyaa miishshata dooyidi oottiyaa issi na'ay de'ees. He na'ay daro morettida silkketanne dumma dummabay giddon morettidaageeta giigissees. Ha na'aayo daro eray de'ees.

Mashshay, beexee, kalttay dumma dumma buquray dumma dumma go'aa immees. Wolayttaninne dumma dumma heeran asay goshshaa oosuwa oottanawu dumma dumma buquraa go'ettees.

Sakarissiyaa ushshay ushshaa qoommotuppe issuwaa. Sakarissiyaa ushshaa ta uya erikke. Daro ushshaa qoomoti doosona. Hegeetuppe issoy sakarissiyaa ushshaa.

Luxetta keettay eraa immiya soho. Asay tsmaarennan diiddi luxennan diiddi issiba eranawu danddayenna. Luxettay ay oosuwassikka baaso gidiyo gishshawu luxettaa bollan loyittidi xeelay de'ana koshshes.

Erissuwaa hagaappe garssaara salo meeran xaafettida huuphe qofaa xeelliyoogan merettidanne la'aan xombbee baynna nababuwaan tammanne ichchashshappe laatamu sekonddiyaa gakkanawu qommoora immettida kiitaa maaran qonccisite hageekka oduwaappe issuwaa.